Famantarana orinasa iray miendrika litera"G" izay manana loko manga ary misy toa satroka trano miloko manga ary zorony efatra eo ampovoany.

Trano biriky iray tsy milalotra ary ahitana irony mpivarotra akanjo irony eo ivelany. Misy ireo akanjo mihantona ary misy ireo akanj amin'ny tany amidy.

Gazety milaza vaovao, manamarika ny firenena, vaovaom-paritra ahitana resaka ara-pôlitika, ara-tsôsialy, trangam-piarahamonina ary koa ireo serasera ara-bola.

Fitaovana indostrialy entina anjairana, anamboarina iroany tata-bitrana ary anakambanana iroany lamba iroany ; fitaovana entin'ireo mpanjaitra hiasana.

Gazety Inona no vaovao ny 25 Jolay 2024 izay vidiana amin'ny sarany 500 Ariary. Ahitana ireo vaovao : ara-tsosialy, ara-piarahamonina, ara-politika ary ihany koa ireo dokambarotra isan-karazany.

Lobaka fotsy sy manga misy teboteboka izay hita ao anatina toeram-pivarotana lamba sy poketra ary miranty eo amin'ny fampirantiana akanjo ilay lobaka.